Rwed piki piki-ni ocibo pikipikine mot i dye ceng ma ceng tye ka reny matek ki en otiki buto woko i nget piki pikineni ki i ngetgi tye wang tic ma piine mol dire cok kwedgi ki bene i nget piini kikome tye odi maboco ma kiyubogi gurofa ki bene busta.

Man citi ma odongo ki gurofa mapol ata i teng tye gudi ma mutoka tye ka longe iye wa pikipiki tye ka gwenye ki mutoka iye ki gene ma buc ocung iye gitye ka kuro me kuro dano me boding me cito ka ma gicito iye ni ki i loka tungcel tye cere ma yadi odongo iye tye.

Ot man ocungo kene ma pe kiplastering ki wiye kiguro bati ma gray nge otti ki kome tye labolo ka kipito ki i bor piny loka tung kucel tye iye yadi ma grin grin i area ma obedo cere cere yadine bene kingi pe cok cok tutwal.

Man labwpr ma obuto mot idye ceng ma lyet i lum ma otwo labwor tye i kin lee ma luwote lworo loyo pien en camo ringo pa lee luwote ki bene dong ngene pii dwirone ka yaka pi lengene ma lenge ka mabor.

Laco ni oruko kor bongo labade bor matye kala ma blue ki i cinge omako i ye otok ma olwore alwora ki bene i cinge tung lacam tye i ye net maki kado akada ki nilu.

Odi lum adek-ki tye ki yo ma okato ki i kingi ki yadi magrin ma kipito ingrtgi bene i kin yadi-ni tye labolo ma kipitoi kingi bene ki i bor piny tung kucel wa i bor piny tye odi gurofa.

Man lutino ma tino ma gubedo i ot kwan i wi kom inyimgi tye karatac ma gugoyo i iye cal bene guwero ki ki ikingi tye lapwony ma ti wot wot ngiyo ngo ma latin acel acel tye ka timone

Man eni muni aryo magityey wot i kin ping kaneno kinping munu acel omako kamera i cinge oruko tok mablue ki bene olyero bagge ki warne kamukene olingo makwar kwar ki munu acel obyelo bag makwar i pyere kibene oruko kiyo i wange ki ngeye tye latin kwan ma omako kavera i cinge tye oa ki gang kwan.

cuk man tye ki dukan ma olworo ki idyere ti iye mon ma guteko gwana ka yaka layata ma gitye ka catone moni giti tic bwo olik ma gutero maber ma ti minigi timbu idog cat gini

Cuk man tye ki dukan ma olworo ci idyer cuk tye jo magitye cat ki istool ki i ye jo magitye cat ki i stul gi titic ki bo molik megwoko ki kom lyeto ma a kikom ceng ki gwok kot maromo ngole atura.

Man otwego me lobo Uganda ma ki coyo i ye ni for god and my country i otwego meno tye iye lee aryo

Man ot me tic, ma wange kiyubo ki maraya ki otti tye iye meca ki kom tye i ngete i wi meca ni tye i ye kikopo, kompiuta tye bene kenyo ka yaka laptop bene tye makicibo i wi meca acelli ki bene tye agulu ma atura tye ka twir ki i ye mabene kicibo i meca.

Kic man opye ikom atura ma kalane leng ful matye papol-li kic ka inen opye ikom atura kuman nongo tye ka yenyo gin acama ma kilwongo ni necta ki pollen grains atura bene ginongo gin maber ki bot kic en kic konyogi kit me pollination

Man ka mol pa kalele ma kalele tye iye ma gurube aruba ki yugi inget ka mol pa kaleleni tye iye yugi ma kiduogi ni jut inget yugini tye canggat ma pe kiplastering ki inget canggat enoni bene tye ot ma kiguro wiye bati.

Man ladit ma obedo ibut ot ku lutino matino ki kikopo tye ma omako i cinge ingetgi tye dano aryo magucung acunga i kin jo aryo magucunggi ngat acel tye ma omako kweri ki ot magubedo i bure ni kirwado arwada ki lobo.

Laco no oruko kor bongo macol ki icinge tye karatac ma tye ki coc i kom gin ma nongo en tye ka diyone coc ma kicoyo i kom karataci tye lanyut me jemo i kom gin ma laconi nongo pe tye ka yomo cwinye inge tye luwote ma ogure i gurup mapol bene ata ma bene ti ijemo i kom gin acel ma en bene ti jemo iyeni.

Pikipiki man otingo dano adek langwec ki pikipiki-ni oruku elmet ma yelo ki jo aryo ma en utingo-ni ngat acel oruku jaji me Uganda kurein matar ki lawotte-ni oruku jaji Uganda kurein mayelo ngat acel omako bubujela i cinge ki amburela ki bene oruku otok

Kom man kicibo i nget soket ki soketni kimauting i kom wol mo ma kiyubo ki bao kom eni pe kimaro tic kwede atata pole kitiyo kwede i kabedo calo bar ka namu mukene tiyo ki kome eni.

Man dero aryo ma kiyubo ma kingi cokcok i nget dero acel tye twon gwe macel ma ocung makwar ma ocung tye ka nongo tipo ki i kom dero ma en ocung i kangete ni dero gikonyo i kit me gwoko cam ka pud kikayo akaya ki i poto.

Man lutino ma gua ki ikulu guyeyo pii i wigi ikingi tye ngat acel ma dok otelo yor ma otweyo pii ite lela gitye kalorone alora gitye kawot ki yo matidi ki kinget yor enoni tye i iye poto anyogi ma kipito i iye anyogi

Man dano matye ki ngolo ma obedo i wi lela makonye i kit me wot icinge omako odilo basket ball ma oilo malo mito bolo malo i ring me basket ball ingeye tye laco ma oruko vest macol pyer bongo makwar war macol ma olingo matar ki sokci bene macol matye konye ken me tuko odilo.

Man jami mapadipadi ma kiketo i wi meja ma kiyubo ki gilaci me yubo kok tail i kin jami ma kiketo i wi meja ni tye iye greps tye i ye mucungwar nacinaci ma dong juic ma dong kiyubo odokokok tail

Lutino man gua ki i kulu i di ceng ma piny lyet ceng ti ryeny bene matek adida kulu kuman pole inongo i caro ma nongo tye mabor ki gang oweko ka inen ceri i kulu kuman dong ki miti guto laka acel pien ni nongo omyeri iwoti neno lawoti ka icero keni nongo pe ber tutwal pe tye save ki latin

Lutino anyira gin adeki gin weng guruko kor bongi mablacki ki ginweng guruko mask i dogi anyira aryo me i tenge ni weng gukedo wigi o, ki me idyere ni ongedo yec wiye angeda, ci gucung kama yadi pol i ye adada.